Neek bi mungi ame aye toguh karo mungi am, carpet bi fridge bi togub bi colour bu nyul la tiles yi colour bu weex la

Li mom aye mboba la yereh yu weex ak bag yereh yu bari la nyungi neka si bena palas yereh yu weex waw

Remoot mbanci kaw tabol bi remoot bi mougui am colar bou nyull taboul bi mougui am colar bou weex ak ci souf perong moung fa ak aye kas.

Lii kolo la, kolo bu xoñxa, kolo bi dañg ko desaayin kom box. Ak tamit, Leena mung fa, ñung ko disaayin kom, niw. Mom tamit, am kolo bu weex.

Masin bi mum mugii nekka ci kaw suuf bi, masin bi mum purr tabax ké kay nek la. Mugii ameh ci ganaw wam benna tabax mung fa ak ay bluk ci ganaw wam.

Sung reewi Gambia mofa neka ka muneh gaay wahat ak Yaya Jammeh pull mo delu watt sonn naari reewi Gambia mofa neka si netal bi nee.

Xale bu goor bi momm mogi cut spray karawam bi spraybu yellow mo bai bene bi mu nuul mogi def jaaru si nopam bi mogi sol yereh bu black ak yereh bu weex.

Picha bi mungi ñaw, mungi ñaw ci kaw. Picha bi mungi ameh cola bu honku, cola bu ñuul ak bout yi mungi ameh cola bu honku ak garab bu nèh ci ganaawam. Garab bi hoop yi dafa green

Li garap la, garap ngi mugii ameh kayit gu wèèx . Garap ngi guyi gèneh nen ci ñaari garap.

Cheep la cheep bangi neka si sujer ta cheep bi munge ame jaba jambur si kawam nyum chicken

Yaya jammeh cii rewi Gambia dii jahgarr, mungy sol yehreh bu honhu ak malan bu wekh, ak mbahanah bu honhu, yehreh bu hawah black ak njaari nitt nju neka cii ganaw...

Li danye ku tabakh, tabakh bi danye ku tabakh bi mungi am ay flower ,ak lampa. Amna goor yufa neka, kenaki mungi sol mboba bi weex, keneen ki mungi sol mboba bu bulo.

Haleh skul yi mom wacca neej skul, gayi nyi ngi sol sen yeri skul yi, gayi sen yayi nyu sen ganaaw, te sen ganaaw sen ganaaw fiil mogfa, benen hale ba nga feca di simayil

Jigeen bi munge takhaw si buri birr bi munge sul chup bu khawa xhong khu kawaram bange nyul munge tahaw si kaw tiles

Halle bu goor bi moom, mingi def style, kawaram bi yep daf ko daf bu weeh, haaf bopa bi mu daf ko bu balaak, mingi sol jaaru, mingi sol yereh bu weeh ak bu xonxu.

Fi mogi am bunta bu nuul ak lu weex ak fence bi ay nyun ko painturr painturr bu weex ak si kaw gaay nung ku mogi am folower si birr keur bi gaay nung fa painturr painturr bu yellow.

Kaas i juus moo nëëk, chaabi muñg si kow taabul bi ak bool. Yenen nit ñung si ganaaw di sétaan tele. Taabu bi kolo bu yellow la, ak buluu tut.

Li aye pomla pom yi you green ak yellow teh pom yii nyoungui neka cii benna palas

Jekarr ak jabarr nyunge teyante jabarr bi munge teyeh bag bu purple ak teleh mung sen ganaw munge taal

Netali xale xale deka bi sen jangale ay xale yu neka si bena palac nyenen yagi taxaw yenen yagi junkon.

Bug bi bug i khur'an la, ay bug ñun si ganaawam, bug yu bari, khur'an bi, mu ngi teggu si bénen bug, të bug yi yöop ñu ngi teggu si taabul bi.

Faruh bi mungi aye garap bi cocoa kuleh yi nyung si kaw am bang khas yu danu si suff huup yu green mung si suff ak ndox mung fa am garap yu neka si ganaw kuleh bi

Goor nyungi takhaw ci bori play kaay basket. Nyungi takhaw ak kenen ki mungi len ndem lampa yangi tahal. Benen bro bangi takhaw teyeh bidong, sul mboba bu weex.

Goor bi mu eek si kaw mbam bi munge yobuh aye mbalit ak autor bus mung si ganawam bi mbam bange dokh khaleh bu goor bi munge sul max ak mbakhana bu xhong khu

Garap yi ngi nekka ci benna paket ñi nekka ci kaw tabull, tabull bu wèèx.

Otto bii mungi neekë si boori jaayé kaay essans bi. Otto bi Otto bu ñuul la, booy bu dee jaay essans mung sol mbubu xonxu ak mbaxana bu xoñxu.

Siyoh bii mungy neka cii suff kaaroh bii, siyoh bu bleu la teh mungy jakarlor marajj bu yellow.

Jigeen yi nyungi tok si basam yi nyungi tok ak sen nyarri dome yi jakarlu rider bi ak jakarlu maraj bi

Mango bii mom, mungi neka si palaat bi, mungi ame aye kaaneh si kawam, palaat bu weeh la neka, te mango bi yepa am jimboo, ak kaane.

Yuun bi mom xale mogeh dox mogi goge wacha school si ganawam jigeen mung fa mogi sol mbuba bu weex ak lu xonxu ak auto bu black mung fa ak keur bunta bu nuul ak painturr bu weex si keur.

Haleh yi mom Nyunge teyeh malan nyenen yi nyunge sul mboba bu wekh ak tubey bu xhong khu ta nyunge neka si kaw bahama bi ta nyunge teyeh malan buluh

Li mom aye pengou la amb nyetti pengou la noung ko tek ci gaw tabol bi

Nèk bi mum deñ ko karó, nèk bi dafa am ay palanterr, ñing ko karó, karó bu ñuul ak bu wèèx. Tè dafa silin tamit, silin yi silin yu wèèx la.

Palaas bi mom, mu ngi amee ay kokko, ay guy kokko, ñarri guy kokko, beenë Otto muñg fa paak, ak xob yu giriin, si saayiti palaas bi, mu ngi amee, ay garab si saayiti, ak palaas yi si boopam, ñung ko peentir peentir bu yeloo.

Jigeen nyungi tok ci marche bi bena jigeen bi mungi sul mboba bu bulah ak kala bu nyul kenen ki mungi sul mboba bu weex ak bu khawa xong khu ak kala bu nyul dome bu goor bi mungi sul mboba bu weex ak aye mangoe mung fa

Keur yi guy nyung ku tabakh y egagut mungi ame bonta bu xong khu nyarri palanter yu xhong khu ak aye lamp pa nyung fa

Nyaari hale yu goor, nyungee play ball, kanen ki mungee akasi ball bi, kanen mungee daw nyew si ball bi, nyungi nek si field, si stadium bi, nit yang si ganaaw, dileen seetaan.

Ke mu nge ameh land. Land bi si beti mu nge ameh nyher yu green. land bi mu nge ameh sola negla, nyari sola yu teklante ak nu ko kalo mu am ai wen si bontabi.

Ci kaw talli bi amnah nyerri kerr you jakar lo am gorr bouye dawal baycicle ci yon bi

Palas bi mom munge ame aye flower ayr toguh mung fa ak aye lampa tamit mungfa corget, neek ak escaleh

Li jaaru la mogi neka si kaw malan jaaru boi defar jigeen bena jaaru keseh la.

Pitcha bou nyull mougui naw ci borri ndoc mi mbagam bi mbaga bou nyull la ak kawaram wi wou weck la ak tankam wi mougui hawa brussu